Ji'ogiraafiin iddoo argama waanta tokkooti. Fakkeenyaaf ji'ogiraafii Oromoo yoo jenne, iddoo sabni Oromoo yookiin naannaa Oromoon jirudha. Seenaa jechuun immoo waanta yeroo darbe keessa raawwatamee xumuramee har'a yaadatamaa jiraatudha.

Ayii yaa nyaata kana! Faayidaan nyaata kanaa baay'ee guddaa dha. Nyaanni kun osoo jiraachuu baatee lubbu-qabeeyyiin adda addaa akkam ta'u laata? Nyaata malee silaa jiraachuun hin danda'amu. Kanaafuu, nyaanni kun gara fuulduraatti akkam ta'a laata?

Geejjiba jechuun adeemsa wanta tokko gara iddoo tokkorraa gara iddoo biraa geessanidha. Turizimiin immoo iddoowwan namoonni bashannanaa fi sammuu isaanii itti bohaarsanidha. Immigireeshiniin wanta tokko gara biyya alaatii gara biyya keessaa adeemsa ittiin galchanidha.

Daldalaa fi gabaa jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa yookiin adeemsa waanta hin qabne tokko karaa itti argachuu dandeenyudha. Kana yoon jedhu, adeemsa yaada wal jijjiiruu, wantoota garaa garaa nama biraa wajjin wal jijjiiruuti.

Amantaan wanta ijaan hin mul'anne, akkasumas wanta qaama namaatiin qaqqabamee ibsamuu hin dandeenye, sammuu namootaa keessatti "ni jira" jedhanii yaadaan qabuudhaan kan amananii dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun sanyiiwwan biqiltootaa ta'anii biqiloota irraa kan argamanii fi nyaataaf kan tajaajilanidha. Fakkeenyaaf kaarotii, dinnicha, timaatimii fi muuzii fudhannee ilaaluun ni danda'ama.

Seera kabachiisaa jechuun nama hawaasa keessaa bahuudhaan uummata isaatiif, uummatni isaa boqonnaadhaan, nagaadhaa fi haala seera qabeessa ta'een akka jiraatuuf uummata isaarraa diina adda addaa eegudha.

Ispoortiin sochii qaamaa akkasumas sammuu bashannansiisuu fi cimina qaama namaa guddisuuf kan gargaarudha. Innis kanneen akka dorgommii fi hawaasa illee kan of keessatti hammatudha.

Uumama jechuun kanneen akka lafaa, kanneen akka bishaanii, buubbee, biqilootaa fi beeyladoota adda addaa kan of keessatti qabatedha. Naannoo jechuun immoo iddoowwan uumamoonni kun walii walii isaaniitiin jiraatanidha.

Faaya jechuun wantoota bareedinaaf nama gargaaran, wantoota mana keessatti, naannoo keessatti akkasumas namoonni qaama isaanii irratti hidhachuudhaan bareedina adda addaa kan ittiin ibsatanidha.

Meeshaalee manaa jechuun namoonni adda addaa mana isaanii keessatti tajaajila adda addaatiif itti fayyadamanidha. Meeshaalee waajjiraa jechuun immoo meeshaalee dhaabbilee adda addaa keessatti tajaajila garaagaraa kennuuf itti gargaaramnu waajjiraalee barnootaa keessatti waajjiraalee buufata fayyaa keessattii fi kan kana fakkaatan keessatti

Daldaalaa fi gabaa jechuun adeemsa dhalli namaa wantoota adda addaa ittiin wal jijjiiru jechuudha. Kana jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa namoota gidduutti gaggeeffamu jechuudha. Innis adeemsa namni waan qabu tokko waan hin qabneen wal jijjiiruudhaan argatu jechuudha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko aadaa walfakkaataa, amantaa walfakkaataa fi naannawa tokko jiraatanidha. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa abbaa, haadhaa fi ijoollee dabalatee namoota walii waliin jiraatanidha.

Daldalaa fi gabaa jechuun iddoo namoonni yaada isaanii akkasumas wantoota garaagaraa itti walitti jijjiiranidha. Kana jechuun daldalaa fi gabaa jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa jedhamee beekama.

Bu'uuraalee misoomaa kan jedhaman wantoota guddina biyya tokkoo keessatti beekaman biyya tokko jijjiiruu keessatti fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaa keessaa qonna, barnoota akkasumas tajaajila garaagaraa of keessatti hammachuu kan danda'udha.

Siyaasni tartiiba yokin mala hawaasni tokko ittiin bulfamu, ittiin hoogganamuu fi ittiin geggeeffamuudha. Fakkeenyaf mootummaa fi hawaasa fudhannee yoo laalle kuni siyaasa ta'uu danda'a.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko jiraatan aadaa wal fakkaataa qaban afaan wal fakkaataa dubbatan yemmuu ta'u, maatii jechuun immoo abbaa haadha fi ijoollee dabalatee bakka tokkotti maatii jedhamu.

Beeksisa jechuun ibsa yookaan odeeffannoo dabarsanii hawaasaaf kennuudha. Fakkeenyaaf beeksisa hojii, beeksisa dorgommii fi kanneen biroo tajaajila ibsa yookiin odeeffannoo hawaasaaf kennuu danda'an kan of keessatti hammatudha.

Amantaan wanta ijaan hin mul'anne, wanta qaaman qaqqabamee argamuu hin danda'amne tokko jira jedhanii yaadaan amanuu dha.

Qonna jechuun adeemsa dhalli namaa lafa qotuudhaan sanyii addaa addaa facaasuudhaan oomisha argatudha. Oomisha argate kana immoo nyaataaf akkasumas waarshaalee addaa addaa keessatti tajaajila addaa addaa kan kennudha.

Rifeensa jechuun dabbasaa qaama namootaa irratti iddoowwan gara garaatti biqiluu dha. Innis kan danda'amu akkuma umuriin namootaa yeroo dhaa gara yerootti dabalaa deemu rifeensi kunis qaama namootaa irratti iddoowwan adda addaati biqila.

Siyaasa jechuun mala yookiin tartiiba hawwasni tokko yookiin biyyi tokko itti geggeeffamtuu fi bultudha. fakkeenyaaf, mootummaa fi uummata fudhanne yoo ilaalle, kun siyaasa ibsa.

Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaalee garaagaraa kan tajaajila garaagaraatiif itti fayyadamnu. Isaan illee kan argaman mana dhuunfaa namaa , naannoo keessatti, dhaabbilee keessatti argamuudhaan tajaajila garaagaraa kan kennanidha.

Giddugala bashannanaa jechuun iddoo beekamaa namoota hedduudhaan beekaman akkasumas wantoota sammuu namaa bashannansiisuu fi bohaarsuu danda'an kan of keessatti hammatee dha. Fakkeenyaaf, iddoowwan bineensonni hedduu argaman akkasumas iddoowwan hambaalee seenaa hedduu argamanii dha.

Ji'ogiraafii jechuun iddoo argama waanta tokkoo yoo ta'u, fakkeenyaaf uummatni Oromoo Itoophiyaa keessaa uummata saba bal'aa fi afaan bal'aa ti jennee kan ibsinudha. Seenaa jechuun immoo wanta yeroo darbe hojjetamee har'a yaadatamaa gara fuulduraattis yaadatamaa jiraatudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota guddina biyya tokkoo jijjiiruuf gargaaranidha. Fakkeenyaaf barnoota yoo fudhanne hojii qonnaa hojii daldalaa yoo fudhannee fi kan kana fakkaatan biyya tokko keessatti misooma fiduu kan danda'anidha.

Biqiltoota jechuun lubbu qabeeyyii keessaa tokkoo ta'anii akkuma beeyaladoota biraa soorachuun guddachuu kan danda'uudha. Innis madaala naannoo keessatti of eeguu keessatti ga'ee guddaa kan qabuu dha.

Faashinii jechuun wantoota yeroo dheeraadhaaf hawaasa keessatti baay'ee beekamaa hin taane fi yeroodhaa gara yerootti kan jijjiiramu dha. Fakkeenyaaf faashinii uffannaa, faashiniiwwan miidhagsituuwwan gara garaa ta'uu danda'a.

Hooggantoota bebbeekamoo jechuun, namoota bebbeekamoo hawaasa isaanii keessaa ogummaa garaagaraatiin filatamuudhaan hawaasa isaanii bakka bu'anii hawaasa isaaniitiif tajaajila garaagaraa kennuudhaan, aarsaa guddaa kanfaluudhaan hawaasa isaanii biratti kanneen beekamanidha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota namoonni mana keessatti itti fayyadaman kanneen akka meeshaalee nyaataa ta'uu danda'aa, kanneen akka teessoo ta'uu danda'aa fi kanneen kana fakkaatan bakka tokkotti 'Meeshaalee manaa' jedhamu.

Muuziqaan meeshaa sagalee namaa gammachiisuu fi hawwachiisu haala sirna qabeessa ta'een kan bocamee fi haala Wal fakkaatuun kan dhiyaatuudha. Fakkeenya muuziqaa sirbaa, muuziqaa og-aartiiwwaan garaa garaa yoo fudhannee ilaallee muuziqaa jedhamu.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota guddina biyya tokkootiif akkasumas jijjiirama biyya tokkootiif tajaajilaniidha fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaa keessaa qonna, barnoota kanneen akka daldalaafaa yoo fudhanne bakka tokkotti warra tajaajilaniidha

Faashinii jechuun waanta hawaasa biratti baayyee beekamaa hin taane, yeroodha gara yerootti kan jijjiiramudha. Fakkeenyaaf faashinii uffannaa , faashinii nyaataa fi kan biroo ta'uu danda'a.

Daldalaa fi gabaa jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaa yoo ta'u, kana yoo jennu adeemsa namni tokko waan qabu tokko nama biraatiif kennuudhaan waan hin qabne tokko ittiin argachuu danda'u dha.

Ogummaan kennaa uumamaati yookaan adeemsa barnoota ittiin kan argamu yoo ta'u, aadaan immoo ibsituu saba tokkoo bakka bu'uudhaan saba tokko saba biraarraa adda baasee kan ibsudha. Fakkeenyaaf aadaa uffannaa, aadaa nyaataa fi aadaa afaanii ta'uu danda'a.

Faaya. Wantoota bareedinaaf akkasumas miidhaginaaf nama gargaaraniidha. Isaanillee mana keessatti akkasumas qaama namootaa irratti godhamuudhaan tajaajila bareedinaa kan kennaniidha.

Bineensota manaa jechuun bineensota nama waliin madaquudhaan nama faana jiraataniidha. Bineensota alaa jechuun immoo bineensota bosona da'oo godhachuudhaan bosona keessa yeroo dheeraaf jiraatan bineensota bosonaa jedhamu.

Oduun adeemsa yaada odeeffannoo wanta nama tokko biratti hin beekamne gara nama beekamurraa oduudhaan gara nama hin beekneetti dabarsinudha.

Amantaan wanta ijaan mul'achuu hin dandeenye qaamaan kan qabamee argamuu hin dandeenye ni jira jedhanii sammuu ofii keessatti yaaduudhaan adeemsa itti amananidha.

Oomishaalee suuparmarketii jechuun iddoowwan daldala gurguddaa ta'ee meeshaaleen garaa garaa kanneen akka: nyaataa, uffataa fi meeshaalee manaa bakka tokkotti qabee kan dhiyeessudha. Innis faayidaawwan garaa garaa qaba; filannoo bal'aa dhiyeessuu fi akkasumas illee gatii madaalawaa ta'een kan dhiyaatudha.

Uumamuma kan jedhaman kanneen akka lafa, Gaara, bubbee, beeyladootaa fi biqiloota yoo ta'an naannoo jechuun immoo iddoowwan uumamoonni kun wal gahanii waliin jiraatanidha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko keessa jiraatanii aadaa wal fakkaataa qaban, afaan wal fakkaataa dubbatan naannawaa tokko keessa waliin jiraatanidha. Maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa waliin abbaa dabalatee akkasuma haadha ijoollee isaanii akkasuma iddoo tokkotti qabatee kan jirudha

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana isaa keessatti tajaajila garaagaraatiif itti fayyadamudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo meeshaa dhaabbata garaagaraa keessatti tajaajila garaagaraaf fakkeenyaaf waajjiraalee barnootaa, waajjiraalee fayyaakan kana fakkaatan keessatti tajaajilanidha.

Amantaan wanta ijaan mul'achuu hin dandeenye akkasuma qaama miiraatiin qaqqabamee hubatamuu hin dandeenye sammuu dhala namaa keessatti ni jira jedhanii yaadanii amanuun sun amantaa jedhama .

Arkiteekcharii jechuun karoora akkasumas yaada qindaa'aa wanta tokko ijaaruuf fakkeenyaaf ijaarsa manaa fi osoo mana hin ijaariin dursa karooraa fi kalaqa hawaasaan qopheessuudha. Ijaarsa jechuun immoo karoora qophaayee fi karaa hojiitiin dhugoomsuudha.

Qonni adeemsa dhalli namaa lafa qotuudhaan midhaan sanyii garaagaraa ittiin oomishudha. Midhaan Kun immoo tajaajila nyaataaf akkasumas warshaalee garaagaraa keessatti tajaajila garaagaraatiif kan gargaaranidha.

Faashinii jechuun wanta haaraa yookiin wanta hawwaasa keessatti yeroo dheeraaf hin argamne yeroodhaa gara yerootti kan jijjiiramuudha. Fakkeenyaaf faashinii uffanna, faashinii miidhagsituu garaa garaa ta'uu danda'a.

Ogummaan uumamaa fi akkasumas adeemsa barnootaatiin kan argamu dha. Innis dhalli namaa wanta tokko hojjechuu dhaan kan ittiin of jiraachisu dha. Aadaan immoo ibsituu saba tokkooti. Fakkeenyaaf aadaa uffannaa, aadaa nyaataa fi kan kana fakkaatu dha.

Oduun yaada namni tokko hin beekne adeemsa nama beekurraa ittiin argannudha. Fakkeenyaaf namni tokko waan tokko hin beeku yoo ta'e, odeeffannoo sana argachuudhaan naman biraarraa karaan ittiin argatu oduu jedhama.

Oduu jechuun yada yookiin odeeffannoowwan garaagaraa iddoo tokkorraa walitti qabuudhaan gara iddoo tokkootti geessuu jechuudha. Innis kan hammatu iddoowwan odeeffannoowwan garaagaraa irratti odeeffannoo madda tokkorraa fuudhuun gara madda biraatti kan geeffamudha.